Si kaw yoon bi, mingi am ooto bu mag bu fay daw, ooto bu mag bi nak ci bopp bi mi ngi weex, mu am ay redd yu neté, ci gannaaw mum fa am ebekaay, si kaw ebekaay bi, mum fa teg ay matla, ay matla yu weex.

Juróomi góor ñi ngi taxaw nyenti ci ñyoom ay polis leen ñyu ngi sol yire bu sokola yire polis ak mbaxana bu sokola mu am bennu góor bu taxaw seen biir moom mu ngi sol yire olaf ci ganaaw mi ngi am taax benn jigéen mu ngi sol yire bu xoon ko taxaw ci kaw.

Si miir palaasi jangeekaay bi mi ngi am xale yi fa toog, ñi ngi toog ci baŋ, taabul nekk seen diggi, ñuy xool ci kanam, ci kanam nak ñum fa am seen jàngalakat bu jigeen, mingi sol robbu, takk musoor, sol weer ci bëtam, më ngi joxañ ci kaw tabla be, ci miir bi nak, ñuñ fa def ay keyiti yum fa taf.

ci wiirney bi mngi am ab a lal bu mag bi nag ci yarama bi mëngi axaklsci kaw lal bi nag ñuñ fa tegg ay bant kawlal bi amut monla ci boori lal bi ci ñaari boori yépp më ngi am ay almual yu ndaw yu gatt ñoontami seen yaram bi mi ngi am lu weex ak lu sokolan

Ci biir nékk bi mi ngi am tela bu faytakk, ak ay ban yu mag yu faneek, ci kaw ban yu magi ñi ngi am ay ngi gana ay ban ,ci boori bàn yu magi, seen kana mingi am taabal bu ndaw bun fa tekk, ci gana ban yu magi mi ngi am lamp bu faytakk, ñi ngi firiruday ci boori buntub.

Autobi i minga taxaw auto bi na mingi amlu weex ci yaramonm bi ak ay weer yu ñuu ci kaw autobi ci kanam ñum fa te ñaari plaawa ci digante ñaari plawa yi ñum fa def molso bu waacc ci suuf molso bu sokalab.

Ci biir nek bi mi ngi, ci kaw laliweñ bu weex bi nag, ñuñ fa tek malla bu weex tekk ay pulaway xonk ci kawam, ak ay ngegenaay yu weex, mu am beneen lal bu nekki ci kanam bof taay ini a ngegenaaymakxwi ngi am ay làmb.

Goor g manga taxaw ci biy autobu ñuul sor xaftaan bu nete ak mbaxana yegati benn loxamle ma am benn xale biy daw seen wet ma am benn ortotax bu nekk seen gannal.

Ay jàngkat ñu ngi taxaw jubal benn palaas def ran gori def seen rangi bopp jigéeni tamit def seen rangi bopp jgéeni ñu ngi sol kaala bu weex seen bopp di mbu bu weex ak sipa bu gudd bu ñu góori ñu ngi sol mbu bu weex ak tubay bu gudd bu ñuu.

Ci biir nekk bi, mi ngi am tele bu nekkee ci boory mir bi, ñiñ ko teg ci kawtaaval, ak ay baŋg yu mag. Ay bang yu magin ak seen kaw ñi ngi am ay ngegenayu ban, ci digg bi fu bang yu mag yi rekk, mi ngi am taabul bu sokolaa bu n tekk dara ci kawam. ci gana ban yu mag mi ngi am beneen almoori taaval, ci kawum bi ngi am ay caars.

Kii mingi feeri kawaram ngi, xaaji ko si digg bi tef fa diwi karaw si boppam ni, diwi karawbi nak si yaramam bi mingi am lu weex, ak lu xawa orans, mu am kubeer, mu am lu nyuul ak lu weex.

ay taabal ñi ngi rangale ci kaw taabalu nak ñu falal ay manso bu weex ci suuf ñu tekg mënsa bu xonk ci kaw ci kaw taabale nak mi ngi am ay caas ak ay pati flaw mu am ay baŋ yun teg ci boore taabal ci kaw nak mu ngi am ay lamp yun fa wërle lamp yipp ngi tàkk

goor bi mi ngi tabax mi ngi sol mbaxana bu netes sol mbu bu weex sol tubey jiin mi ngi jàkkaalo nég bi di tabax ci kaw ci kanamam nak mi ngi am bunt ci ganaaw bunt bi mi ngi am paan bu fategi ci kaw

Taba bi ñu ko tekk, ñi ubbi xortu bi, ci biir xooti taba bina, mingi am ay doomi taba, giromi doomi taba, ci seen biir mingi am ndoxi taba bi.

Jigéen bi tubaab bi mungi tog ci kaw gaall, di hool ci ganaaw. Mungi sol mbahana bu ñuul ci boppam bi, sol mbubu am lu bulo, mu sol tubeye bu sokola, jël sag bu ñuul lunk ko ci baatam bi.

tibin am ñari boor ci kaw talibina mi ngi am outo yu faydaaw ci boor bu nekk ci kanam mi ngi am autokabiyon bu mag buy daw di ñëw ci beneen boor bi mi ngi am auto bu ndaw bu ñuul buy daw di dém ci digg bi mi ngi am auto vaan bu bulo buy jàdd di dem ci beneen koté bi

Ooto ambalanse bu weex mëngi daw di ñaw, di waaja jadd, ci kawam mingi am lampu bu orans, ci kanamam mingi am benne jigéen bu fa taxaw, ci gannaawam ngi am ay nit yu fa nekk di dox.

Kërgi ñu koy tabaxe mooli ci ment kërg nak ñu koy tabax waay parebut mi ngi am ay paranteer netti paranteer ak bénn bunt ci dig paranteer yinak benn ama gus ci bunt.

jigéen bi mi ngir toog sol mbaxana bu orange bu bu am lubbulo ak lu weex takk sër bu am lu orange ak lubblo di ràbb lumiy ràbb nak lubbulo la mun ko teg ci kaw ay bant di ko rabb

Ay xale yi jànga ñi ngi taxaw sol seen yira jangekaay grutor sen yira jangekaay bi nag mbow bu netté la ak tubey bu ñuu seen ginnaw mi ngi am ay nit yi fataxaw ay góor ak benn jigéen seen kanam tamit ci boor bi mi ngi am benn góor bu fataxaw.

Naari dall jigéen ñu ngi tege. Dall yi nak ay dàll ko katleer ci kaw mu ngi am lu sokolaa ak ci cat bi ñu jër beneen dal teg chat bi ci kaw beneen.

Ci biir nékg bi mungi am ay taabul yi guddeñu, ci ganaaw taabuli nak mungi am ay bangi ñuul, nekg bi mungi am paranteex.

Góor bi mëngi toog, sol xaftaan bu weex ak mbaxana bu weex, tallal loxom yi di ñaan, ci kanamam më ngi am Alquran bum ubbi.

Ay joori ndarkosa ñu ngi tege doomi ndarkosoyi nak ñu ngi àndak seen xooxi ndarkoso yi ñu ngi am yu nete ak yu konko seen bir mu ami xawa ñorut seen bir tamet.

Si kayiti xibaar bi ñum fa def, nataali Dogta Siise, Dogta Siise nak fi mug fe xool, mi ngi seeñ, ci keyiti xibaar bi ñum fa bindi ay bindi yu xonxu.

N'aari dall bug ci goor ñi ngi tege daal yinak seen kaw mi nga amla sokalal mu am ay laas yi weex ci biir dall bina ñu fa bindi ay bind yu nete.

Ci kaw palaat bi n ñu faek mala ci kaw mala bi ñu fa def mafe bisaab ci kaw mafe bisaar bina nangi am kaane bu mag bunxatek ak jëni waas buntegee boor. Palaat bina palaat bi weex lama am lu xonk ci boora.

Nekg wi ñu kay tabax waay paraik nekg bi nak neggi taaxla ñi ngi raax yaraman bi yépp mi ngi am paranteer ci kaw ak paranteer ci suuf yi amët bunt mi ngi am tamit seng ci kaw.

Teme bi ñuñ ko teg ci kaw herr. Teme bi ci suuf mi nga am giriaas ci kaw giriaas bi ñuñ ko warale wëñ. Tema bi nak ñuñ dan kodey jëfandekoo di teme sankal.

Nyaari dall koket yu jigéet ñyu ngi tege. Daal yi nag seen kaw ak ci kanam mangi amal weex dalli ñum fa tey kayt bu ñuur ci kaw kayt bi ñum fa bindi ay bind yu nete.

Si birr palass bi nyungi jeel ay bang yu nuul nyu tek si kaw si suuf mogi am ay tabul si tabuli nak nyung fa tek ay botale ak ay cass ak tamit ay keyt yu am lu weex ak lu xonxu.

per bi ñu koteg ci kaw ay ñox li toy ci feer binag ci karam më ngi nuus ma am lu xooman mëngi am jàpp bant ci gannab

Garab bi mi ngi am ay tontoor yeneen ni focc yeneen ni foccu tontoori focc nak ni ngi am lu weex ci seyn yaram ak luxonk mu am ci biir tontor bi lu menni bant bi ngi am luxonk ci kaw ak lu nete ci boori lu xonk bi.

Si biir palaas ci jangeekaay bi, mi ngi am xale yi toog ci biir di jange, xalé yi nak ñi ngi toog ci baŋ, seen diggi mi nga am taabal, ci kaw taabal bi, ñum fa teg seen keyiti jangeekaay, xale yi nak ñu ngi sol seen yire jangeekaay yu bulo, mu am benne góor bu taxaw, kuleeni janga ci seen biir.

Ay jóori nit ñu ngi taxaw , sol ay mbu bu yu nete ak ay mbaxana y nete, ci seen biir më ngi am ay oto ay otoy ndaw ak ay ato gelegele, yu mag.

Auto bu ndaw mu nge tahaw. Autobi nak mingi amlu weex ci yaramambi ci gannaaw mingi am ñaari bitik bitik bi njëkk bi bitiki jaayekaayi bagaan ci jangal kaw bitiki jaayekaay garab btabla bi ñu fa bindi faaraat.

Ay góor ñu ngi taxaw ci pegg géej, si pegg geej bi mi ngi am gaal bu fa taxaw, ci biir gaal bi mi ngi am ay góor ci biiram, góori nak ñu ngi taxaw tée mbaal li jàppe kaay jën.

Si biir palaas bi mi ngi am ay baŋ ak ay taabal ci biiram, bang yi nak ñu ngi am ay jeganay yi bang seen kaw, ci seen diggi mi ngi am taabal, ci kaw taabali nak ñu ngi am ay gutt yun fa tekk, ak ay kaas.

Ay auto ñi ngi taxaw ci pej bi yoon, auto kabiyon bu mag bu weex , ñu ngi def baa ci kawam takkuko. Mu am auto bu ndaw bu ñuul ci wetam, ci yoon binami ngi am auto bu fay daw , waaye setom bi dong moo nekk ligeen.

Ci boodi paketi kanné bi ñu fa joor kanné bu mook. Ci kaw paket bi nak mu ngi am i wis wis ci canné bu mook. Ci kaw paket bi tamit ñu fa bind bind yu rëy yu xonko.

Ci kaw-palaat bi ñuñ fa yekk maalo. Ci kaw maalo bi ñu fa wis socci linyug. Ci boori maalo bi nag më ngi am dogiti limon yi ngi teg bool tamit ci kaw palaat bi bool bi nag më ngi am soo ci yaasa ci biiram ngi teg genn bun fiirir ba pale ci kawam ci palaat bi na ci boorbi më ngi am bsa bisaa bi bëge.

Loxo bi mingi tehe masini wirde kay ,masini wirde kay bi nag ñuñ ko tahal. Masini wirde kay bi nag mi ngi am weex ci yaramam bi. Masin bi mingi am buton bu mag ci digg bi ak buton bu ndaw bu nekk ci pegg bi.

Ay xalay góor yi jigéen ak yu ndaw ñungi togg ci kaw gaal bi yaxu ci seen birr mongi am góor bu maag bu togg seen diggi nyi nak nyugi togg ci péggi géej.

Palaas bi palaas ci jaayakaay lekk la ñi ngi rangalante baŋg. Ci digg baŋgi ñi ngi am ay taabul mu am ñu toog am ñyo xamantena ñu ngi taxaw.

Jigeen bi më ngi sol yirembasi bu bulo ci yaramam bi mu ñaw ko roopb bu wàcc ba ci suuf më ngi takk cenn ci baatam bi takk lam ci loxam bi më ngi sol teg bu xonk ci boppam bi mu jel benn loxambi tekk ci kaw boppambi ci bennen loxambi mum fa teyeh poset bu bulo.

picc bi nawni mëngi am lu ñuul ci yaramam bi ci boori dënam bi di demba ci gennam bi ci laafam bi nag ci caddi mngi am lu xonku ci boori baatam bi mëngi am lu ñuul ci boppam bi mëngi am lu xonk ak ci géemeñami

Jigéen bi mi ngi taxaw, sol yire bu weex buñ ñëw daggit ak sipa bu guddu, më ngi tiye wantaay ci loxom bi, takk cenn ci baatambi, sol teg bu ñuul ci boppambi, ci kaw boppambi mung fa tekk, kaala bu yaraax bu weex, ki nak seet la.

picc bi më ngi taxaw di xoole më ngi am gémeñ bu nete lu jem ci bop bi ba ci baat bi mëngi am karaw bu nuul ci boori mbagg bi ci pegg bi më ngi am karaw bu weex

jigeen ak góor ñu ngi taxaw ñu ngi sol yire mbasin bundef otees jigeen bi nag mu ngi ñaw yirem bi roba bu gudd mu def tap ci booriweene ak ci boori ldigg bi mu ngi sol teg bu xoŋ xu defar kanaman bi teeposet ci loxam bi góor bi nag mu ngi sol tubay ak xaptaan def rasta ci boppam bi

Ci kaw fi ñum fa tek ay lekk. Lekk bi nag sipasipa bun toggla ak karaab ak jënn bun làkk ak ganaar luppi ganaar bun làkk ci seen boor ñum fa tek ay panketi feri ak ay yàpp yun rov ci bant ci kaw jënn bi nag mi ngi am ay kanne yun freje ak limon yun dokg tekko ci booram ak tamaate.

Ci kawlu ñuul li ñyung fa tek paket bu weex paket bu weex bi nak mi nga am ay pikkir yuon oranse ci biiram pikkir yi nak faj katyi den ko dey jëfandikoo di dugal garap ci yarami nit ku feebar.

Palaas bi mungi am yoon, yoon buñ karoo, si kaw yoon bi nak mingi am mbaari bante, si pegg mbaari bante bi nak, mi ngi am ci ñaari kotem yi, ay ñax ak ay xeer, ci kanama mi ngi am ay lali bante, mu am benne neek tamit bu fa ne.

jigéen ak góor ñi ngi taxaw ñoom ñepp ñu ngi sol yira bu bulo waaye góor bi bulom bi moo gëna foor bu jigéen jigeen bi mu ngi sol yira garamb bu bu wàcc ba ci suuf sol tekk musuuru góor bi mu ngi sol xaftaan ak tube jigéen bi mi ngi gën loxom bi tekku ci baati góor bi góor bi më ngi taxaw diko xoor

Ci pegg tal bi më nga am ay bitik, ma am tamit ay nit ñu fay dox, ci ñu fay dox më nga am ñaari xale jigéen yi jang l, ñu ngi sol seen yira jangkaay di dem, ay auto tamit ñu ngi taxaw ci pegg yoon bi ay auto taxi.

Ci biir nek bu mingi am lal bu makk. Ci kawlaal bi ñu falal darab bu weex bu am du sokolaa ak loneté. Ci kawlaal bi mëngi am ñaari gegendaay bu sokolaa ak bu weex. Ci pegglaal bi mëngi am almu wor bu sokola ñu ngi taf tele nak ci minit bi.

jigéen bi manga lettu boppam bi mënga lettu aylett kànduro yu xawa dijje yu em ci diggbi mu jël mees yokk leen lettu ko ràw ay raw yu gàtt yu wàcc ci ganna

palaas bi mi ngi am tabax tabaxi lyne xaas buggut na tabax bi nak etaas la ci suuf ci poran bi mi ngi am ñetti góor yi taxaw di wax mu amt nay benn borigo bu bulo bu fa nekk

Taabul bu mag mu ngi tegge ci biir nekk. Ci boori taabul bina mingi am ay bangi sokala. Ci kaw taawul ba nek ñu fa lal tappe bu am rëduy sokala mu am lu weex ci kawam. Ci kaw taabul bi ñyu fa tekk ay bagaas.

Ñaari armoor yu ndaw yu xawa sokola ñu ngi tegee, armoor yi nak ñu ngi am ñatti dekk, ci beneen armoor bi, amul daral lobtege ci kawam, ci beneen bi mingi am poti folawa bu tege ci kawam.

Autorida bu ndaw bu bulo bi epbagaas mi ngi taxaw ci pejg yoon, ci bore ñoxe. Ci ganaawa mi ngi am ay welorida yu fa nekk, ci ron benn kantim bundaw , mu ambu nekk ci yoon bi mu ngi épp cees.

palaat bu weex bi ñu ko teg ci kawtaabal palaat bu weex bi nag palaati kaw sula mi ngi am gñaari jàppekaañ ci koté yi

neegi étaas bi mi nga am ñaari dekg ci kaw më nga am ay palanteer ñum fa def ay weer ci beneen palanteer bi ci deg bi jëkka bi ñum fa weer ay bubb ñuñ ko pentir pentir bu nete ci palanteeri ñuñ leen pentir ci boori ay pentiryi xonk

Fii mungi am ay nit ñu toog ak ay ñit ñu taxaw. Ni ñu taxaw ñu nak ci ñoom ay polis leen, mu am ay fajkat mu am ñeneen nit, ci kaw taabul bi ci kanam nak mungi am ay bagaas ci fajeekaay, mu am gñaari nit ñu toog , fajkat mi ngi sol mbaxana bu weex ak gireb bulo jël masin bi takk ko ci loxo jigéen bi.

Jigéen bi më ngi taxaw, sol yire mbase bum ñaw dagit ak sipam, ci mbubu bi nak mung fa def ay ganitiir ci koteyi ak ci boori ween bi, më ngi def mees ci boppam bi, teg bum wàcce ci kanam, mu pof lenee li ci digg bi, më ngi teye poset bu ndaw ci loxom bi, tàkk lam, defar kanamam bi, jël beneen loxom bi aj ko ci boori mbaggam bi.

Gigain bi mungi sol mbazin bu horange ci yaramam bi, mungi taxaw, munko njaw dagit ak sipa bu gudue, mungi sol tek bu guddue ci boppam bi, takue chaine, defarr kanamam bi, takue jaarou lokhor, jeul njaari lokhom mi tek kor ci kaw lupam.

Ci kaw taabal bi mi ngi am aynateekaay ay nateekaay yu orange ak natekaay yu nete ñun leen def ci paketeleen ci mbuus bu weex.

Fiy më ngi am taax bu gudd bu nekk ci gannaaw mu am ay rneparanteer ñu ngi amuweer mu am yoon ci suuf yoon bi nekk ngi ñaan ci dox ñu am ay atotamir yi fay daw ak ay tab la yun patek ci booru yoon u bindi fa dar.

Ñaari dallu maraakil ci gór, yi ngi tegé ci kawlu xonko, ma am lu ñuul ci kawam. dallu maraaki ci nag, ci yarambi ci kaw, lu ñuul la ci biir lu nete.

Géej bi mënga am ay gaal yu bar ci biira, ñaari gaal yu nekk ci kanam nag, ñu nga am nit seen kaw , bu nekk ci kanam moo gana am nit, mu am gñett nit yu nekk ci biir géej bi dendook gaal bu n c kanm, mu am ñar ñu nekk ci biir géej bi di dem, mu am kenen ki di ñuo.

Ci biir siwo bi ñing fa def suuf jifa ay garab, garabi nebeday ak benen garab. Ci boori garabi nebeday bi nag mugii am ñax bu guddu bu fa sax

ay jóori nit yu ngi taxaw ay góor ak ay-jigéen ay mag ak ay ndaw seen biir mi ngi am ay polis yu fa nekk ni sol seen yira polis yi bulo ak mbaxana yu ñuur mu am ci ñoom nute tabla yëkkati ko ci kaw ci tabla bi ñu fa bindi dara ci baneen tabla bi num fa bindne yóbb jigéen karafal nequad forse ci diini

faab yi mëngi took joxe ginaaw son bu bu nuul ak mbaxana bu am lu ñuul ak lu weex ci boppam bi më ngi rabb sër bu xonko bu am lu weex

Gootu bi gootu garab la bi neka si lopitan bi nyun ko tek si kaw lu nuul gootu bi mongi am ndox si biram gootu bi gootu bu weex la nyun ko dugal si mbuss bu weex nyu kel keyt tay si kawam nyu binda si keyt bi gootu bi nak ndox la am si birr bung de solal nitt su febarr ree.

Jigeen bi mi ngi taxaw, sol rob bu gudd, bu bula, bu am ci kawlu weex, ci loxey mi ngi am lu yaraax, më ngi sol dàll bu gudd, yu xonku, mi ngi sol kaala ci boppamb.

Njii ngi tedal ay keit tek lanteleen, ay keiti jangeh kaay, nju taxawal benn, yi tedi nak ay juromi benue keit la, bu nekue ci suff bu njull la, mu topp bu honhu ci kawam, bu bula ci kawam, bu sokola ci kawam, bu nehteh ci kawam, ak bu njull ci kaw, nju jel benue bu ohrange tek kor, wehrre kor sehn bohrre.

Si mbiir palaas bi nak mingi am ay bang, ay bang yu xawa bula, ñu am ay taabal seen diggi, taabal bu sokalaa, ci kaw taabal bi nak mi ngi am ay buteel, ay buteel yu weex yu ndaw.

Jàkka bi buntam ba ngi ubeeku ak paranteere, jàkka bi nak mi ngi am ay pintir ci miir bi, ci suuf mi ngi am pentir bu sokola, ci kaw ay pentir yu nete, ci buntu yi ak ci paranteer yi ñu ngi am ay pentir yu bula, mu am feneen wi, mi ngi am ci kaw ay pentur bu weex.

Jigeen bi mu ngi sol mbase bu weex, ak bu sokola. Bu weex bi nag mun kañoo garambbu bu gudd, bum teg ci bi kaw sokolaa wi. Mu ngi tee kalpe bu sokolaa ci loxam bi. solteg ci boppam bi defar kana mam bi.

Jigeen bu nekk ci kanam mi ngi sol dàlli guddu bu ñul sol rob bu gudd bu hxonkhu robu bu gudd bi nag ci kanam mngi am ay peri ay perr yu xonkhu mi ngi sol teg ci boppam bi defar kanamam bi am benn mosa bu wex bu nekk ci kawam nyufa bindi bindi yu nul nyufa bindi gàmbi më ngi am góor bu nekk ci ganaawam ngi tiyeh mike ak jigeen.

Jigéen bi mi ngi sol ropbu mbasee bu guddu bu wàcha ba ci suuf. Mu ñaw ko benn loxo. Mi ngi sol teg ci boppam bi defar kanamam bi. Fum taxaw nag ci gannaw mi ngi am ay garabi cire ndaw.

Ñetti golo ñi ngi taxaw ci kaw miir, mu am benne buy xool ci kanam, ñaari ñu ngi xoolante, seen gannaaw nak mingi am garab, garabi sibi.

Jégéen bi mu ngi taxaw ci kanam buntu nekk bu sokola. Mu ngi sol ropb bu weex ci yaramam bi. Sol teg ci boppam bi. Takk mu sóur ci kaw teg bi. Ci beneen loxam bi mu fotee mbasin bu ñaw garamb bu sokolaa.

Naari jigéen ñu ngi taxaw mag ak xale. Mag bi mu ngi taxaw ci kanam teg benn loxambe ci kaw taabal bu gudd, mu ngi sol mbub bu bulo, takk mësor bu bulo takk sari jaxas muungi yekkati bennen loxambe di wax. Xale bi nak mu ngi taxaw ci gannaaw , mungi sol ngire jangeekaay bu bulo , sol kaala bu weex ci boppam bi.

Ci palaa ci jàngekaay bi më ngi am xaray tog ci biiram, ñi ngi tog ci kawbaŋ mu am ay taabul. Ci seen kanam ma ngi am ñaari nit yu fataxaw ay jàngalekat , gór ak jigé ñi ngi wax , xale nak ñu ngi sol seen yare jangekaay, yu weex ak yuñum.

Jigéen bi mu ngi sol yiré borodè bu am lu jahas. Mu ngi ñaw borodè bi sipa bu guddu ak dagit. Mu ngi def musóor bu honku ci boppam bi, defar kanamam bi.

Ci mbiir palaas bi mi nga am taawal bu gudd bu rëy ci boori taawa mi nga am gñaari bang yi fonekk. Mu am ay lamp yu ko tiim. Mu am benn frij bu taxaw ci pégg bi.

Talibi mongi am ñaari boor ci boor bu nekk ci kana mongi am auto bu ndaw bi daw di dem ci beneen boor bi mongi am auto vaan biy daw di ñuw bu xonku c beneen boor ci pegg talibi mongi am ay kantin.

Ci biir palaas bi mi ngi am ay nit ñu tog ci biiram. Seen digg ma ngi am taabal , ci seen kanam mungi am ay tëggkat ak wooykat bu taxaw, gaayi nak ñi ngi baal.

Ci kaw taabul bi mi ngi am booli weñ bu tege. Booli weñ bi nag mu ngi am jàppekaay ci booram. Mu am tamit kubeir bu am jàppekaay ñun ko dëpp ci ganawam. Mu ngi am booli këwsu bu nete mi ngi am luweex ci biiram.ci booram bi tam mi ngi am booli këwsu bu orange.

ci miir palaas bi ñi ngi taf ay foto ci miir bi ci boori miir bi mi ngi am taabal bu fataxaw ci kaw taabal bi mi ngi am ñaari tamay ndaw yin fa tekk ak ay yeneen bagaas ci boori taabal bi ci suub na mi ngi am sabar bu mag bun fa tekk

Nyeenti booli ndaw yu weex ñuñ leen teg ci kaw palaatu weñ. Booli ndaw yu weexi nak ñu ngi am lekk seyn biir. Nyaari nekk ci gannaaw benn bi më ngi am soo ci yaasa benneen bi mëngi am gñeenti doomi limog. Nyaari nekk ci kanam benneen bi më ngi am bi sayb begeej benneen bi mëngi am soos bu xanko soo ci bulet.

Jigeen bi mëngi taxaw sol robu borode ba gudd ci yaramam bi solteg ba gudd ci boppam bi defar karamam bi takk cenn bu sew ci baatam bi ci beneen loxambi muñ fa teyeh poset.

Juróom ñett haley góor ñu ngi doj ci kaw tali di dem. Mu am ñett ci ñoom ñungi géssoo di hool ci ganaam. Ci pegg tali yi nak mungi am ay tabah ak ay oto.

Ci kaw tali bi mi ngi am auto bu mag bu nekk ci kawm auto binak mu ngi am ci yaramam bi lu nete ckaw mungi am luweeh am ñi nekk ci biir auto bi am yeneen góo ñi ngay taxaw ci pegg tali bi am kenn ku nekk ci kaw tali bi nit yi nakk ñi ngi defar tali bi auto bi tamit auto bi defar tali la.

Ñetti góor ñu ngi footbal, Mu Am ñaar ci ñoom ñu ngi sol yiré yu honku ak kawaas bu honku. Ci senn kaw mbubu bi mungi am rëdd bu nete. Num nak nungi daw di jubal ci, ci beneen góor bi ku sol yire bu weeh ak kawaas yu weeh.

Tabaxe etaas bi ni mëngi am pentur bu nete ak bu weex, ci kaw etaas bi nag mëngi am ay wëñ yu weex yun rangale fuufno.

Ay paketi kàrtoyu garab yu ndaw ñi nga teg ci kawtaabal bu weex. mu am benn paket bo xamante ne më nga am lu weex ak ci suuf lu bulo, ñun ko teg ci kanam, ñi defa ay bindi ci kawam ay bindi xonko, bindi rëy bulo ak bindi yu ñuul yu sew.

Jigeen biy mi ngi tog ci kaw baŋg, sol yire til bum ñaw ropb ci suuf mi nga yaraax. Mu ngi sol teg bi gudd ci boppam bi, defar kanamam bi , takk cenn ci baatam bi , benn loxam bi mëng ci tee mobail li jel foto, bena loxam bi mum fatee paset bumu teg ci kaw luppombi.

Ay grupe gór ñi ngi booloo jubal benn palaas ñi ngi sol ay xaftaan ci ñoom am ñi sol ay mbaxana mu am benn xal bu nekk ci kanam xal bu góor mu ngi sol bo bu kong mu am tamit keneen ko xamantane mungi yéeg ci kaw ñoom ñépp ñi ngi yekkti seen loxo yi.

Mëseni jekaay bi më ngi am lu xonk ci yaramon bi ak lu weex ci kaw. Mu am ay punayu ñu ci booram. Më ngi am ñaari góoru taxaw yu sol tubey jee.

Jigeen ak góor ñi nga taxaw góor bi mi ngi lëng jigeen bi teyeh ci ndiggi bi jigeen bi mi ngi sol robb sokola mbasin bu gudd ci boori ween bi mum fa def ay ganntee yiweeh jigeen bi mi ngi sol teg bu gudd ci boppam bi defar kanamam bi góor bi mu ngi sol yire bubbulo def rasta ci boppam bi.

Ci kaw tali bi minga am sareti mbaami faydaw saret bina yu fatakk ñaari mbaam mo am benn góor bu taxaw ci boori mbaami ci kaw saret bi mi nga am ay xale yu fa nekk ci kawam.

Si birr palasi jange kai bi mungi am aye hale yu janga tog si biram, haleyi nak nyu ngi tog si bang kuneka mungi am tabul si kanamam, nyugi tek aye keyiti jange kai si tabul

Ay goor ak jigeen nyingi goroppu taxaaw, jigeen yi nyeneen yi nyingi def kaala si bopp bi, nyenen yi tege musoor, nyeneen nyi def tegg, jigeen yu taxaw si kanam nak nyungi tiye kayit, binde si kaw kayit bi.

Ci boori géej bi mungi am gaal bu fa tahaw. Ci biir gaal bi mu ngi am ay nit yu faneek. Ci boori gaal bi nak mungi am ñett nit ñu tahaw tée mbaali jàppè kaay jen. Ci ñoom ñaari góor la ak benn jigéen bu takk sëra.

Si digante ñaari yooni mi ngi am ñax ak ay garab yu gàtti yu ndaw ci yoon bi nekk ci kadam nag mi ngi am auto bó xamanteni mi ngi genneh seetom ci pegga benen yoon bi mi ngi am auto gelegele bu fa taxaw bu wèèx.

Ay gellem ñu ngi ragalanté teda ci suuf, ñing fa tég ay weñ, gellem bu nekka ci kanam nak bu xonxu la yu nèkka ci ganaw yu wèèx. Si ganaw gellem yi nak mugii am gaaj.

Ci kaw taabul bi ñung fa tekk booli flaas bu am lu ñuul ak lu netè ci kaw. Booli flaas bi nak mëngi am cuber bu ñuul. Booli flaas bi mëngi am ñaari jàppe kaay ci boor.

Auto bu mag bi mi ngi daw ci kaw yoon. Auto bu mag bi nag ci kanam mu ngi am lu weex. Mi ngi am ci gannaaw tégéekaay bu gudd. Ci kaw tegékaay bi nag mi ngi am ay bakaas ay cées ak ay mbuos.

Ci kaw palaat bu weeh bi ñu ngi yakk lekk ci kawam. Lekk bi nak maalo la ak supakanj. Ñu ngi yakk maalo bi ci kaw palaat bi, tek supakanj bi ci kaw maala bi tekko ci diggi bi.

jigeen ak goor nyu ngi tog sol yereh mbasin bunj def otess jigeen bi nak mungi tog si kaw goor bi sol robu bu gudu letu ay mess si bopam bi yum pof si digibi takeu chéen si batam bi takeu ay jaru si nopam bi takeu lam si lokhom bi goor bi nak mungi def rasta si bopam bi sol khaftan ak tubey ak daleu marakis yu weex

Tali bi mi ngi am ñaari boor ci boor bu nekk ci kana mi ngi am otogelegela bu mag bu daw di ñëw ci beneen boor bi mi ngi am rola rida bo xamantene nit mingi yegg ci kaw mi ngi daw di dem ci pegg yoon bi nag mi ngi am ay kantingi faneex.

Ci biir gaaj bi mugii am bato bu nekka si biiram, si bato binak mugii am ay nit yu nekka si biir, ay gór ak ay jigeen ak ay jaay kay. Mu am benna jaay katti banana bu taxaw, mu am ay Otto tamid yu nèkka fof non. Ay Otto yu gór ak Otto yu ndaw, mu am benna otto mugii ep ay keesi tamate ci kaw.

Jigeen bi mu ngi taxaw sol robb wakg ci yaramam bi, ci kaw mum fa def ganitir bu weex. Jigéen bi mu ngi sol jaarey gudd ci noppam bi, defar kanamam bi, pooseweeyami, jëlloxo mi tekko ci luppa mi.

tali bi mi ngi am ñaari boor ci boor bu nekk ci kanam mi ngi am welorida bi jël bagaas mu am nit ku sol bu bu xonk ak mbaxana bu weex di ko dawal mu am keneen ku took pi bagaas ci di nekk ci beneen koté bi mi ngi am ay auto taxi bi daw ci kanam ak welorida ak auto gelegéla bu weex bi daw ci gana

Janxa bi mugii lèttu boppambi mugii lèttu lèttu kondru yi séw yu dem ci ganaaw ci benen boor bi mung fa léttu ay mées yun waccè.

Bang bi ñing ko taxawal bang bi nak mi ngi am ñaari weñ ci suuf ak bant bu guddu buñ daaj ci kaw wëñ yi.

Jigeen ak góor yi ngi taxaw sol yire mbasin bundef otees. Góor bi nag mu ngi sol mbaxana ak xaftaan bu gatt ak tubey. Mu ngi gñaw ñetti morso soldala maraces. Jigeen bi mi ngi sol garamb bu takk musoor lëng góor gi te poset bu ndaw ci loxombe.

Kër bi ci biir mi ngi am tabax bu pareegut. Tabax bi nak tabaxe etaas la. Mi ngi miir ci biti miir bi ñu ko pénteer. Mu am bunt bu xoomaat bu mag.

Jigeen bi mugii sol róbbu til bu guddu, ci loxo yi mugii am yirèh gas. Jigeen bi mugii taxaw sol tèk ci bópambi takka musór ci kaw tèg bi.

Kërbi ci perombe ci suuf ñun ko karu. Ci miir bi tamit ñu ngi karu ci suuf ci kaw ñun ko pentir bu nete. Mu am buntu weñ bu sokolaa.

Xale bu jigeen bi mënga taxaw, sol yire jangeekaayam, robbu bu bula, mu am lu weex ci ndigg li, ci loxo bi ak ci baat bi, më ngi lettu boppam bi poff ko ci digg bi, jël saggi jangeekaayam boot ko, më am benne xale bu jigeen më ngi daw di dem, am benne xale bu jigeen më nga taxaw wéeru ci boor.

Nyeent buteel ñi ngi taxaw. Buteeli nak ñyu ngi am lem seen biir. Ci kaw buteeli nak ñyu ngi jël kayt bu mag tayko seen kaw ñu bindi fa di wone na lem la. Nyu jël beneen kayt bu ndàw tay ko ci kaw kayt bu mag bi bindi fa li lemb di jar ñyetti jurom fuk.

Nñu ngi jal bol bu ndaw tekko, bool bi nag minga am xoosekaay wëñ ci kawam? yu am ay bën bënn. Bol bi nak ci yaramam bi lu orance la, mu am ci kote bi jàppekaay.

Toll bi nyunfa baiy dugum dugum bi nk nyungi gudu ci kaw nyu am aiy dom yu waja nyor sen ganaw mungi am garabi sibi bufa neka.

Ñi ngi tèg ay poti diw ak ay butèèl yu ndaw, ay butèèlli parfor yenen poti diw yi ñing lèèn dapu ñi benna bó xaman teneh dapuñ ko. bottèli yi nak ñing lèèn saañ.

Goor bi mu ngi taxaw sol yirembasin bum ñaw ñetti morso. Mun ko ñaw xaftaan bu gatt. Mu ngi sol dali ñul ci tankam bi. Sol weer ci kanamam bi lett boppam bi.

Guut bi gutu garab la mi ngi am loxa b ko tiim, gut bi nak dabde nekk ci loptaan bala ci palaa ci fajekaay. Gut bi mi ngi am ndox ci diiram ci kawam ñum fa tay benn kayt, ci kaw këyt b ñum fa bindi.

Ci kaw palaatu wèèr bi mi ngi am ñetti kaasi wéer ci biir kaasi weeri na ñu ngi am ay kèrem ci ñaari kaasi weer yi ñu ngi am kerem bu sokola ak bu wèèx ngi suy lu sokolaa ci kaw ci benen bi na mi ngi am kerem bu sokolaa ni jël lu sokola suy ko ci kaw.

Loho bi mu ngi teye cayet ti teere alquran bu ndaw ci kayitti teere alquran bi nak mu ngi am ay bindi alquran yun def ci kaw ay bindi angale yun def ci suuf bindi yu nyull.

Si kaw palat bu weex bi mingi am nyaari kaas si ataya yu tege si kawam, si kaasi ataya yi nak, nyingi am ataya si sen biir, si kaw nyingi am furit, si boori nyaari kaasi atatya yi nak, bu nekk mingi am nana bu tege si booram, nana yi nak bokunj fason.

jigéen bi mi ngi taxaw sol yire bu ñuur yire bu ñuur bi mun koñaw tubeyi baggi ak mbubu bux am ci uum bi më ngi sol tekk ci boppam bi ci doxam bi mum fatee sàgg bu weex bu ndaw ci gannaawa mi nga am taab ci kawtaawa mi nga am ay pati fulawa ci ganna taabul bi nak mingi am ay seetu

Jigeen bi mungi takhaw sol yereh mbesin bunj nyaw robu my def ganitil si kaw mu def tek bu xonxu bunj pof ci digibi wacheh yenen ci ganaw takeu chain teee pochet bu ndaw ci ganawam nak mungi am bang bu orange si kaw mungi am ngegenayu bang

Si biir palas bi mingi am ay masini nyawekaay, masini nyawekaay yi nak, ay pikal si kaw tabaal bi, boppu masin bu nyuul mung fa tegge, si ronni tabuul bi mingi am petal, si gannaawam tamit mingi am masin bu neka si

Ci biir kër bi ñum fa tabax ci tabax bi ñum ko pentir pentir bu wèèx karosi kanam ni ngi miir kër bi na miir bi mi ngi am ñaari buntu ak benna garab bu nèkka ci wettam.

Paketi karton garab bu ndaw bi nak nyu ko taral, si yaram mi karton bi mingi am lu nete, nyu def fa ay ananas, pom ak xaal, nyu binde fa ay binde yu xonxu si kaw ak ay binde yu nyuul, yu def fa benne binde waraleko, di wane ne dangkoy naan benne yoon si besbi.

Kaasuweer bi ñu ko taxawaal ci biiram mngi am ndaxi karot ci booram nag mi ngi am ay doomi karot yumag yuñ tekk ak seeni xop.

Si biir tool bi mugii am garap bi banana, garap bi banana bi mugii am chaxa bo xamneh ni mugii am doomi banana, si ron nak mugii ameh tontorr yu xamanteh ne fochagut.

Gigain bii mungy takhaw, sol rohbu bu njull, rohba bii nak munkor hahrr beh cii lupu yii, mungy sol tek cii bopam bii, takue aiiy jaaru yu mak cii nopam bii, defarr kanamam bii.

Jigéeni jégg bi më nge taxaw sol yire bu konko mbase munka ñaw sël ak tay baas mu tàkk musoof tàkk ceen ci baatambe ci ganna wam nag mi nga am ay li yun weer ay yire ci boor foof tami mënga am ay punu yu tege.

Goor ak jigeen nyi ngi taxaw, sol yire mbase bunj def otes, jigeen bi mingi sol teg bu xonxu si boppam bi, si kaw yirem bi mung fa def, ay ganitir si boori ndigge bi ak si wen bi, mingi taxaw jappu loxo goor bi, goor bi mingi sol xaftaan bu guddu, sol daali marakis, mingi xool jigeen bi, mom tam mingi tiye loxo jigeen bi.

Talibi mingi am ñaari kote. Ci kote bu nekk ci kanam nag mi ngi am auto van bu mag buy daw ci kawam ñaari lampam yaangi tàkk. Mi ngi daw di ñuo ci benneen koté bi. Mungi am auto bu ndaw bu xonk buy daw di dém.

ci kaw taabal bi mëngi am ay bagaa ci kaw bagaa ci nak ñetti poti lamp yu weex la ñun leen juuta ak benn poti lamp loxo seen weet ak benn poti diiw bu am kubeebu weex ak benn poti weer mëngi am cuuraay ci biira

ñaari pat dall jigéen yu magget yu xonk ñi ngi tege ay dall carax dall yi nak mu nga am benn bu dagg benneen bi moom daggut waay mu ngi xoosa

Lohou be muge taye botele bu ndaw se birr botele be muge ameh pudar buye jegain ye de lal sunuy defar sen kanam botele be muge am kuberr bu nuul muge am benen botele daw bu neka se ganaw bu ndaw muge am kuberr bu nuul.

Ay jorri nit ñu ngi taxaw jubal benn palas, mu am si ñum ay goor ak ay jigéen. Sen biir tamit mingi am ñiy jàng, ñu ngi sol seen yiray jangeekaay. Yu weex ak tuboy bu buleuh.

loxo bi mëngite buteer ci biir buteer b ndoxe limon mo fanee buteer bi më ngi am saañ bu na tex ci kaw buter bi ñu fa tay keyt defa limoŋ ci boora më ngi am ay butel limoŋ yu gudd yun aranc kovnu

Si bere palace si jange kai bi mëngi am hale nyu janga. halenyi nak ngu gi tuk si ai ban si sen degi mu am table. nynen jel sen sack tekko si table bi.

Ay joori nit ñu ngi jobal benn palaas di dem ci ñoom na ñu ngi am ay góor ak ay jigéen ay janka ak ay meer mu am ñenti xale jigéen yu mag ñu ngi tàkk sër bagaat sariwax jël fer def ko seen kaw ñu ngi def chosaani joolaa.

Janx bi mingi taxaw sol yire bu weex si yaramam bi, mingi sol sippa bu guddu ak mbubu bu gaatt, bu am loxo yu guddu, mungi sol teg bu xonxu si boppam bi, defar kanamam bi, takk jaaru, sol daale koket, si ganaawam nak mingi am bang bu mag bu nyuul.

Loxa bi mungi tei paketi karton yi garab bu ndaw. Paketi karton bi nak, si rop moo nekk ci diire ay garabi xale , garab bi faj jangoro ci xale, ci kaw kàrton bi nag muñ fa def xale bu sol mbaxana piriweer, mungi am bindi yu xonx yu rëy ak bind yu ñuu.

Ci palaac bi mungi am nëh ak sèng ci kawam. Ci ron mungi am ay bang sès yu weeh. Ci kotèm bi nak nung fa jorr ay bant yu mag nung ko lemè nak lèmu bant.

ay joori nit nyu ngi jubal bena palaas yekati sen lokho di fecha di rée nyu ngi am ci nyom ay goor ak ay jigeen mu am nyeneeni ci nyom nyu ngi sol mbubu bu nete

Jigeen bi mu ngi énu bowl si kawam sol yereh waxx mu ngi tahaw si bori téen ci téen bi nak ci souf nyung ko raxx si kaw nyung fa tex ayyy bantue mu am poleh bung takeu ci banteu ci kaw poleh bi mungi am bowl ci ganaw teleh bi nak am lëem bunj lëemeh banteu

tally bi mungi am nyaari boor si boor bu nek si kanam nak mungi am oto kabiyo buy daw si kawam oto bi nak si yaramam bi mungi am lu nete mu am ay niñyi nek si ganam lampam bangi tak si bene koteh bi nak mungi am oto bu weex bu tahaw si koteh yoon bi

Ndaal bi ñyënko teg ci kaw palaat. Ndaal bi nag ndaal bu xonkxo la. Mënga am ay taas yi weex ci yaramam bi ak ay rëdi yu weex ci kaw.

ci pegg yoon bi mi ngi am ay auto yu texaw auto bu mag bu am lu nete ci yaramam bi ci gannaaw mi ngi am ñaari auto auto bu ñuul ak auto bu weex mi ngi pënd ci kaw ci seen gannaaw nag mi ngi am auto bu bulo bu xawa mag